Zvaitonzwa paya tiri kanyi kwedu uno zviro zviya zveironzwa ere akiti woye zvimweni zvakona ungati ngezvekunyepa itai kuti muakire nezvikora ngekuti mazviaka zvikorazvo hurumende Yoda kuti vana veshevandofunda kuzvikoraxvo pasina nepeni rinondobhadharwa yimobainonga hurumendeyo ngendaya yekuti vana nezvimuzera wezvidoko zvinorumba kuenda kuzviko ra kubeni horozobvewo kee andikopi kukona kunyora nekuverenga kwaho.

Zvimweni zvakona zvinenge mutambo zveironzwa woorowofunge kuti dangani hino anonyepa kubeni vanenge veitobhuye gwinyiso peya kuti ana ano ngaaende kuzvikora achakanzonga ogumeyo kuzvikora yo anochizofundiswa kudai ngezviringirazuwa zvo orozotouyepo peya eikona nekuzvierenga ngekuti amweni hetakanyagara zvino kudai zvoorobekwa nekumadziroyo zviringazuwa zvo akuna unokonanekuzvierekedza kuti hino wamukuwonyi.

Handiti taidarokosu kisimusi reiguma zviya kwaiya nepanga pakatogadzirwa kwai pachigiraundi paichienda ana kootambire dzoto orooti aguma apapo waichizoona aringeapa arikukaba ngedzoto, ari ngeapa arikuita rekufurani akitiwee, zvaiya nemudakadziro wazvo kudhayako.

Kwatakakurira kweduyo kwaanatamandayiyo kwaiye kundodaroko hambai kuzvikora ndiyani waiziya kuti muzvikora muno munonasirwa peya kuti muti mhoryo kubeni ngenguwa imweni worwozoningira zvimweni zvikora wahamba zviya zvinenge zvakabati mhoryo zvakasimwa nemiti mukati mwazvo zvinenge zvakabazwi nezvitsarara zvo zveshe zvakandozwi tsetse worowozozviti ndee zvobaanakepo.

Hurumende yedu ino tinobaitoibonga zvedu kunyazi antu anondotaura zvaanoda anoreketa zvakasiyana siyana asi inini hangu haiwa ndinobaona zvaangu yakandinakira ngekuti yakatendera peya kuti mwana weshe unobarwa ngaende kuzvikora aende kofunda akone nekuerenga aerenge nemabizo ake onyazonyorerwawo tsamba unonga ukone nekuierenga.

Yakabazvironza zvayo pamene hurumende yedu ino ende inoramba yeizvironza kuti hatichadi kuona nemwana naumwe unogara mumatsomo ungava chimujaya ungava chimhandara muntu weshe ngaarumbe aende kuchikora aende kofunda akone kunyora zita rake nekuerenga torozviti ndee nezvikora zvakonazvo zvamo nemumugangamo zvinenge zvakambati mhorwo.

Kubeni vona vaigara veizvironza peyani vasharukwa kuti kudai hurumende yedu yazvitendera kuti ana asikana adoko neakuru acho aendewo kuzvikora. Hino ngenguwa zvakazotenderwa zvakambononoka ere. Takazotoona hurumbwana, majaha nentombi vakurumba kuende kuzvikorayo.

Eya zvinoramba hazvo zveireketwa zveichiita ngano zvechiita kunge apeno akhitiwee ngatichiita zviro zvedu teitangira nepashi torofundisa nevana vedu ano kushamba nyara mubari mumadhishimo vana ngavaziye kuti ndimo munoshambirwa nyara vasajaira kushambira nyara kusaraa kwega kwega.

Zvai zwaroko kudhaya ko antu eibarwa eikura kuti kwai ku zvikora kuno endwa ne antu akura anonga oziya zva anoita majaha ne mbandara dzane mikaka ndo dzinoenda ku zvikora hino zvaka baizo pera antu akachizo fundiswe kuti zvotangira nge pashi dai kunyari kuzo nasire zvi hlayo ko zvekuti antu akona azogara nezvino nyoreswa zvo zvinenge zveida kuti antu atange ku zviziya ari nge pashi.

Aaa takaite kunge tichaguka ngemazino , kuzwa ngendii kupanda cheidaroko kuvhunza kuti ere akitiwoye zvikora zvino zvinombosiyana ngenyi, amweni ngubo dzakona dzaanopfeka dzinenge dzakabati here dzimweni dzakona hai ungati anhu arikuenda kumagawu tikati kuchisina ngemuganga kubeni chinenge cheindodiwa aisi ngubopi mwanangu nayi kuzwa zvinofundisa ngematicha kuchikorayo.

Anthu anozi akazi uyai zviya kuzvikora tiake zvikora uyai nezvidhina, anouya nemvura ,anouya nembiti ,amweni anoramba peya asi uno kwedu uno atichina zvedu, munthu weshe atozwaro unokwitika eiuya ngekuti unobazviziya kuti zvakanaka ,kuti ne ana edu atinobara aya aende kuzvikora achakatsonga.

Kwaiya kundozwi abarwa zviya ana kanyi uno, kumandau kwedu uno, vanode kuzwinyi, ngaaende kookhaba dzoto, ngaaende kooteya nembeya, eindodaro, eiswera eindotenderera pamphatsopo, unondoona rabira, chabuda wee apana nechaitwa, hino tinobonga pheya hurumende yedu ino, yakati mwana weshe ngaaende kuchikorayo, aende kootangira kunyora zita rake, tinobaazvibonga.

Sabhuku anditi unondoramba eidaroko su kuti hemunoda zvemberiyo munozviziya ere kuti zviro zvacho hazvakazodzara kudai zvinotangire pashi. Tangai mwaziya zviri pashipo kuti zvinoitei kudai kunyari kufundisa anakwo ngaatange afundiswa achakatsonga ozoenda ngepamberi ngekuti yena unode kujambire mberiwo asina kuite zvepashi ngeunozounze dambudziko muntaraunda mwedu. Hino antu eshe obaazviziya kuti zviro zveshe zvinotanga ngepashi zveikwira.

Eya chaichondozwaroko kuda kuronzwa kanyi uno kuti kwai anoenda kuzvikora ngeane mare ega, agh tinobaabonga hurumende yedu ino yakazvironza kuti hai unyari nayo mareyo neusina, munthu weshe eindobarwa unosisire kuti aende kuchikora aende koofunda kuti azondokura eiziyawo kuerengakwo nekunyora.

Hurumende yedu ayi ino akhiti woye asingadi hawo kubonga kubaari kuroya kwemene. Isusu tinobayibonga ngekuti yakandodaroko kuti ana ngaaende kuchikora achakatsonga aguma iyoyo anochitange kuzwa kwezvimagadzirirwe azvo nemishando yakhona oro ozotongwarepo piyani akura neanozoba nekucheka amweni mumashangomwo otoita ashoma.

....yochizondoshaikwa muntaraunda mwedu muno zvekuti nemunozofundira ana akona munenge mwakati tsiki-tsiki. Kubeni zvinenge zvakandonaka peya kuti zviakwe zvakakura zvikora zvinezvi kuti neana akona aone pekutambira, aone pekufundirazve panenge pakanaka, nekufundako aone kukuzwisisa.

Taindodaroko kuti tinochifire muminda muno ngekuchirima nemishana ino oro vochiita nokugoba. Tikati hino todini ngekuti tikasadaroko peyani neana akona haafundi. Hino kubeni azotofundepo ana akonavo huchiri hudodori aa hunotozotoonapo nemazita aho hokona nekunyora nekuerenga zvotonaka

Ndiani uchada kusara kwana mabeyo mubani muno umweni ngepaaripo unodaroko kuti ngandirime nezvibhochisizvo kuti ndione mari yakona. Anotengaano ouya toendesa ana kuzvikoro kubeni zvoriwo zvotonaka peya ana akona aenda ngepari umwe na umwe unonge wokone neku erengakwo.

Nyika yedu ino yakabanaka zvokuti, dzimweni dzakona nyika ere adzitenderi peyani kuti zvimuchechanazvo zvidoko zviende kuzvikora kunenge kweizwi gazvigare zvinozoenda zvakura kubeni zvorozotoite zvimbavha peya zvirizvidoko ,hino nyika inobatenda kuti ngezvimuchechanazvo zvitoko zveshe zviende kuchikora zvofunda.

Magawu ano kumbaapanda hawo hetinonyaaita zvino, kubeni wamaita zviya ukanganatsa kubahambisa njira yakhona ngemazvo, unotofundisa pheya nehwana hwako wotoendawo kuzvikoroyo. Hwoguma hwotofunda hwotozokona wozotoonepo mangwana hwoshanda wodetserwa.

Imare zvaya ingandonesa asi tinobonga hedu hurumende yakabazviti mwana weshe ngarumbe aende kuzvikora vezera repashi havaende kunofunda mwana akone kunyora akone kunyora mwana uwowo unochizotoitawo neumbavhawo mundaraunda hunege hwadzakira nekuti akoni kuenda mberi peyani asina kubva ngepashi.

Tinobaandorambazvedu teindodaroko kuti iii akashuma asharuka ano aridzi enyika akatendera kuti cheshe changobarwa ngachirumbe chiende kuchikorayo nyangwe dai kwai pasina nepeni pamuzipo mwana weshe ngaende kofunda ngekuti kutozviziya kuti akatange kufunda achi mudodori azoiti nxlondo dzekude kubire antu unozotokura eiziye zvekuita.

Vana vedu vano tauvaronzera kuti mukai vakomana woye naasikana woye majaya nendombi mukai muende kuzvikora vanenge veiti mai vano vanonoshupa kubeni ndizvo zvemene peya kuti vana ngavafunde vachakatsonga vakone kunyora nekuerenga nekuti ndochinodiwa mundaramo.

Kundoti zvayo mare muthetho wayo ngeinganesa, kubeni kudai anthu aibaashingirira kuishanda ere, zvaibaanaka kuti weshe unyari nemwana wake dzingaa mphandara dzo, angaa majaha wo, ndombiwo ne majahawo, zveshe anthu oenda kuzvikora. Ngekuti azoenda nekuzvikorayo pheyani nekutozonesapo kuangwarira, akutozonesi, nemwi munenge mwootengerwa shuka kumakanyiyo.

Vantu vanodarokwo eikanuka kuti aa kumbati dii mazuwano muganga uno kwana Tamandayi uno akuna nekwaunombozwa kuti papondwe muntu kana kuti pabiwa tikati oite mubirei zve ana akutindimuka kuende kuzvikora zvedereyo oguma ofunda otozobveyo nemushando phiya anouya oti anopishira ngeari apa anochibika ngeari apa zvotodarokwo phiya nemuganga wohamba.

Handiti vaibvunzasu ana anaya kuti zvikora zvinobzvinombosiyana ngei akhiti nana ndikati zvinochisiyana mwanangu wee nemaakirwe azvinge zvakaita zvosiyanazve nekhaindi yakona zviro zvinenge zvirimo mumweni mune zvihlayo zvechingezi nemabhuku akona zvinenge zvakambati chechetere mumweni zvihlayo zvakona zvinenge zvakagoba goba wochigara nemishana yakati suna.

Anditisu zvaiye zvekudhaya kuzi anakadzi akangotange kuti tunge zvimazamopaditi otonzwi hino odini akasira kuti koroorwa wozotozwa wotoganga ,kwai watonemimba wotobara hino mazuwano tinozvibonga hedu ngekuti eshe anakadzi neanarume Antu tindimukaimuende kuzvikorayo kofunda , oguma orofunda nekupfanya pfanya zvinopfanywazvo.

Akashuma hawo andu akahyla kuti azofunga ngatisate kuti ana kadzi neana rume asagare mumamizi asina nezvaanoita, kwakuchizoita kuti atenderwe kuti auye kuzvikorayo

Ndiani uchade mwaana Manzvire medu muno koganga achakatsonga asina chaanoita amuchinapeya unozwa umwe ngaumwe ngepaaripo eindodaroko kuti ndinoda kutanga ndaenda kuzvikora zvederayo ndoenda kofunda mworochibvunza kuti munoda kuzoite mishando yenyi zvorochitosiyana anoti tinoda kubika amwe akati tinoda ngekuwakakwo kubeni ngemberiyo peya mworochizotoona kuti iya zvinenge zvakabati njoso peya umwe ngaumwe ayiuya achiite chaanokona.

Taindodaroko kuti ah mati zvine mushumo wenyi antu akangobare chimwana chakecho ukandoona mari yekutanga ukaendese kuzvikora zvepashi zvo oguma ofunda zvakwana ngekuti ena tete wake zita rake unenge okona kunyora nekuerenga kubeni handizvopi peya zvakandonaka kuti ana edu anoende nekuzvikora zvedera ndokwaanozobva onase kukona zveshe nemishando yakona vanenge voiziya.

Iyaa kwai kudhaya kwo peyaa mbavha dzo dzaibawanda mumugangamwo. Asi hatakazokura mwo mukanyi muno mwaana Mariya muno, amuna nembavha mwakabaati chowee. Antu ondozvireketa kuti chazomboita kuti zvidai kuno kudini. Kwakuzozviti ndee inyaya ye zvikora peyaa ngekuti ana eshe mwaMariya muno okhitimuka kuenda kuzvikora. Oguma ofundiswa nemishando yakhona. Unouya unodarokwo kupishira ngeapa, unotema tema ngeapa. Aah zvatonakire muganga.

Tinobaabonga hedu nekwaMachongwe kwedu kuti hetakangodarokwo teikura taindozvionera peya nemumaterevhizheni teizwa nemumaredhio mwo zveidainidzirwa kuti akhithi woyee kune zvikora zvedera yo zvinoita kuti kana antu obveyo azoziya nemishando yakhona. Hino tinobonga nekuti nemumakanyi muno neana edu ano ozviitawo peyaa. Unotoona eidarokwo eiruka ruka zvimawaya zvoo kugadzira zvimotokari

Anditi vaizvibvunzepo su vatinogarisane navo vechiti iya "mwakambobozvionawo ere kuti mazuwa ano nembavha dzashomani nemabhinya magandanga ano anohamba eidambure anhu misoro akuchina"ndikati eya peya indayekuti anhu opera kuenda kuzvikora kofundira nemishando yakona oroozobveyozve ana edu ano orooti ano tsetse pekugara onga anotsetsa anoita ngekunama ngemapoto ngeamweni toroototi tinobongepo!

Aindodaroko eya aambuya ehitodaroko kuti akhiti woye itanyi isusu takazvikorera kudhayakwo ngekuti naana mai edu nemare dzakhona anga asina. Hino zvineizvi zvakabaanaka ngekuti muntu weshe wondozwaroko ngayende kuzvikorayo ooguma ofunda azvichina nekuti majaha ere, indombi ere kubaati mwana weshe ngaayende wootouyapo he nemishando yakhona votoyiwona.

Munoziya eizvireketa kudai zvinoita kunge kunyepa, hee kanyi uno kwaibiwa akiti, kuata kudai ukamuka kwiyo huku dzaenda kwiyo machonjwe aenda. tinobonga kune akazounza zvikora zvinoita kuti asazvikararadza zvekunoba nekuti umwe naumw paari atova nemushando wakwe.

Nyamashi uno mangwanani muchumairi wentaraunda yekwedu uno waindodarokwo kuti akiti weee musagara neana mumamhatso mwo itai kuti ana abude aende kuzvikora aende kofunda ana ngaagunde akure azoita nemishando azoona zvekuiita nepaanondokurapo.

Ayizvi bvunza peyani ana mai ekwedu uno eyiti imwi nayi zvomboite kuti mbavha mazuva ano dzimboita kunga tee dzaita shomani kudai zviinyi muganga uno ngekuti kudhayako taindo ziya kudai kwai pabiwa pabiwa kwakuzo zviti nde nde peya inyaya ye zvikora zvinoite kuti ana afunde eiguma derayo ochitoita ne mishando yakona wouya oto shandako.

Anogara eizvivhinza peyani antu unono kuti mazuwano mabhinya mumashango muno amuchimbirina ngeiyi magandanga atakakura teizwa kwakuchizotodaroko kuti akuchena ngekuti ana oende kuzvikora peya majahawo nendombidzo zveshe voemda kuzvikora kofundira mabasa orouya nemishando yakona yavanenge afundira ochizotoikona nentaraunda ino mbavhadzo nemagandanga zvotopera.

Zvanga zvakanaka piyani vanhu veikura vorodaroko kuti kuzvikora kunoendwa nevarumbwana Vega akuendi ndombi nekuti dzikazoenda kwaizohura mushumi wadzina kubeni tikada kuzviona dzinoda kuti dzizoenda kuzvikora hino tinobonga hedu mazuva ano eshe majaha nendombi voenda kuzvikorayo zvederayo oroguma eitamba eifunda nevamweni zvozotonaka piya.

Kwai chakaachidoko chapinda sabhuku auuya aati akuna nharaunda ino yeshe yekwamutema antu ngaa unganidze zvidhina aake zvikora ngokuti toda kuti ana aibva kufunda kwepashikwo aende nekwepadera hino zvakazononoka ere umwenaumwe ngenharaunda ino mwana woende kuzvikora nemajaha nemhandara unobaa waone akagara muzvikoramwo zvakabati hwe.

Kubeni vaizviramba piya kudhaya veidaroko kuti kutambisa mare kuendesana kuzvikora mberiyo, itai kuti veshe majahawo anenge andoita ngatei ati kure kure ngaadzidziswe nekuteya mariya embeya atozopedzepo otoende koroora otozopfumba nembatso dzawo dzaakagara hino mazuwa anaya akuchina kwakundoti weshe wandoite jaha kuzvikora kubhadhara kuzvikora kubeni vobveyo kee nemuganga unochizotochinja.

Apana nechaifungwa kudhayako antu eibarwa kwaiya kundodaroko mwana abarwa ondoti kure kure ondotanga kundoti tumbuke zvimukaka zvo otozozwa wakoteye zvihudo uyo wakoteye mavhondo, gino tinobabonga ngekuti mazuwano akuchina mwana weshe oende kuzvikora koguma kuzvikora zvedereyo orozotofundepo peya zvorochizoto

Yona mare kudai kurikuti yaingotondwa hayo kwaiye kuti muntu veshe paanenge ari ngaaende kuzvikora, ngaaende kofundavo zvekuderayo ngekuti onasekupetuka kunyange nemuganga mwenyumwo zvinenge zvoitekuti muntu oga oga oite mushando nembavha dzoro dzopera.

Haaa Haa aa, anogara eindozvironza kuti anthu akhona aanoronzera ane nenzeye naimwe ere. Apana nechinonga cheimbozikwa ana sabhuku ekweduyo kuti akhiti wee musagara neana mumambatso mwo abudisei eiende kuzvikora koofunda, eshe majaha nendombi ngaaende koofunda ngekuti khona kwega kufunda kwakanaka mundaramo.

Ndiyani achaenda korinde shoko kumakanyi uno unondozwa ngeuripake akati andichaendi korinde shoko ndinode kuenda kuzvikora hino mwana vega vega yaakiti kiti kuenda kuzvikora. Tinobonga ngekuti kufundakwo kwakanaka kunochindoita kuti ana edu ano akure akangwara ngwara.

Waizviziva ndian kuti toobara zviyani huwana hunoita nekukura tichazodziona nemari dzakona dzekuwaendese kuchikora kubairi kutobonga peya kutobonga nevakatotidika ani anotipa mare dzakona dzekuti mwana afunde nekuti onyafunda peyani odzokera unoona kuti mwana Uno watochinja zvasiyana newakasara kanyi Uno.

Anamai woye nana baba woye takanyagara teinyaenda hedu kokuza doro mumakanyi umo ngatikuze teiziye kuti ana edu anode kufundiswa kuenda kuzvikora ngekuti agumeyo anenge ochizofundiswa zvakawanda amweni ochizotofundiswa nekuruka majuzi amweni orozobika nesadza rorozotonaka paani sadza rakhona zvekuti akaribekepi apana neanorisiya mundiromo.

Karetu vaidaroko kuti zvikora zvinofundwa ngearumbwana ega atidi kuona anasikana arikuzvikora ngekuti anochizodaroko ohura orekere kuganga hino mazuvano tinobonga nekuti azvicharambidzwi neajahawo nearumbwanawo nentombidzo muntu weshe oende kuzvikoreyo kubeni vozotobveyo piyani anawo wotoziona zvotonaka.

Kwaiye kutozoye kuti wandoona mikaka yatunga chatosara kotoroorwa anthu otoenda kooganga anogangisa eigangawo zveienda zvakadarokeo hino ngemazuwa anaa tibobaabonga ngekuti apana neusikachazvizii paakanyagarapo kuti hendinonyadai zvino anthu anosisira kuti aende kuzvikora, ndiani mutunthu wedu unowu usikachaendi eshe majaha nemphandara aayo kuzvikorayo.

Kudhayakwo kwaizi anditi ere mwana eyiende kuchikorayo unondofunda akakonawo kunyora nekuerengakwo chiini chimweni chingadiwa. Ochitoti akazototunge zvimukaka haiwa kwakutomororwa. Hino tinobonga zvikora zvogumira dera ana obakwidza nazvo dera echindofunda otozopedzisirepo otokona nemishando yakona oyita zvochozobati njoso.

Tironza namai noku tikati tinochifire mumagau mwanangu voye. Inofire mumagau anamai voye teishanda mare kuti ana aende kuzvikora, oguma kuzvikoroyo ofunda nenguva yaanobveyo anenge oziya nezvekuita nemishando yekuti anofunda zvakawanda iyoyo. Zvekurima, zvekutambazvo zveshe zvinouyiva nazvo antu nentaraunda yotojeka.

Kubeni peyani ngentaraunda dzimweni zvimweni zvikora zvino zvinenge zvakabati mhoryo kunaka, oro vondoti akomana voye kudai mari dzaitongerwa ndaiendese zvisikana zvangu zvino zviende kofundireyo. Dangani zvobveyo zvinobveyo zvane mishando. Asi tinondobonga ngekuti neari muno-muno ari kushanda kuti zvinakevo zvikorazvo.

Ngekunhoti hazvo zviro zvakhona kanyi uno ngezvinonesa asi zvinenge zvakabaanaka payani kuti mare dzino akhiti woye tanyadzishanda tikadziona hwana hwedu huno huende kuchikora majaha nemhandara dzino azviketi nekuti hurumende yakatitendera ngahuende hwofundira nemushando.

Andizvo zvaironzwapisu, tikazoti haiwaa, muri kuronza zvakudhaya imwimwi, kwaizwi anthu anoenda kuzvikora ega anarume. Mazuwa ano neanakadzi oenda pheya koofunda zvedereyo. orootozowana anarume neanakadzi eshe, neihamba nemumapatomwo eibva kuzvikorayo, zvoroodaroko nekutozodadisa kwakhona pheya.

Kungoti pona muteto wakona hadzo mari dzakona ndedzingatonesa peyani antu akagara zvino kubeni kudai kuri kuti dzinotobaonekwa ere , iii antu aikitikidzanazvo mukuenda kuzvikora zvederayo nekuti unobakuzoringira kuti neunenge agumeyo nepaanozopetuka kanyi kwedu uno zvinenge zvabatochinja peya antu atonemishando yakona .

Imare dzazvo dzingangoita kungatei kuti dzinonesa kudziona kwakona ,amweni odaroko kuti adzitonherwi kubeni kune anenge adzishingirira aya ere dzinenge dzakaba anaka ngekuti ana edu anyaenda kuzvikora zvederayo zvimweni zvakona zvinonga zvakabazoti mhoryo orooningira ngemapato akona anofambe movha anonga akabati hwe orooningira nemiti inongayakasimwemwo oroona zvakati chechetere orooti akitiwe tipeiwo......

Zviro zvakona zvinochizopedzisira ngekusiyana, orozviti ukazviti ndee, woorit akiti woye zviriyo ere zviro zvakadai zvino kubeni zvinonga zviriyo peya asi kuti zvinondochizosiyana ngenharaunda ngenharaunda kuti naanonofunda derayo anenge anazvo nezveku shandisa zvakona zveshe zvinodiwa ,nezvekushamba zvo nezvekudzora zvo anenge anazvo kubeni anonga anozofunda kanyi uno anonga asina tikati ndokusiyana kwenharaunda.

Zvaiti zveironzwa peyana antu aiti ijee kuzi antuwee garai makasungira nehumareho ngekuti kuchade kuuya neantu anode kuti azobhuira antu nezvekufunda kugume derayo zvinozodaroko nemishando yakhona antu anonga eizopuwa hino zvakazombononoka ere anhu akazoona peshe-peshe pabekwa zvipepa zvinoronza ngezvezvikira zvederayo zvimweni zvasungirwa nemumbiti zvimweni zvasungirwa nemumbatsomwo.

Vaizvironza peyani kuti hanodawo ana edu kufunda aringepashi uno dai kuri kuti mare dzino dzaitonherwa anditi taizoati agume ngederayo ,ogume ngederayo kunenge kunenezvihlayo peya zvekuti vanenge vochigara nemichini yakona yekuti inenge yeibaiwabaiwa kubeni wootozvibaya pooke orootozozvikona ana edua ano.

Vanogara zvavo veindozvironza kuti emunozviona tiri kanyi uno zvino teidaroko kuti akiti we ngatishande ngatishande tione mare ngedzekuti tizoenda nekuzvikorayo peya toguma tizoenda kuzvikora zvederayo ndokuti tonyabveyo tizobveyo tovane kuziya toziya nemishando yakona , dai zveinyadhura zvo tikashanda nemari dzakona tinodziona ngekuti vanozvita vanoti vobveyo munobaona zvakanaka nemuntaraunda

Zvaindoronzwa , antu aindodaroko eidaroko kuti munotambisirei mare dzekuti antu aende kofunda koguma derayo zvine muchato wenyi , hino muzuwa ano antu orochizoziya ndiani uchave nekusara ngaana mai ngana Baba , majahawo , nemhandara dzo , ndombidzo unoona antu eshe akadzareyo kuzvikora zvedereyo obeyo peya otobva nemishando yavo

Handiti chaidaroko chisika changu kuti mainyanai hamunonditi ndifunde zvinonmunoda kuti ndizofundire kuri ndikati ahh ukafunda ukapasa ere mwanangu woye iwe chindoshanda ngesimba basi tinokuendesa nekuzvikora zvederayo ngekuti hetinodarokozvino kune zvakachinaka zvikora zvakhonezvo zvakasiyana nezviri mukanyi. muno. kudai wozonyatinweibveyo weizoenda koshanda muzvibhehleramwo zvinenge zvakabati mhoryo.

Unorooti wakati dhuu, kugara, ukatange kuzvikarakadza, kuti eya hekunonyazwi kufunda zvino, anthu ngaaende kuzvikora, mare yakhona inobve kuri? Asi wachizopedza woona uri paari uri kujijitika, eiita ne kurumba-rumba kudzitsvaka maredzo, koobuda kuzvikora zverediyo, ochizobvunza kuti ngendaa yei naa? Wozozwa kuti ngemberiyo, kuzvikora zvedera ndiko kunofundiswa anthu nemishando yemunozoona eiuya, eishandazve.

Imare dzakhona hadzo dzingachizondoita nekutamikeko asi kune anokone kukwereta ere akhiti wee antu ngaakwerete, eiendesa ana kuzvikora. Ngekuti aendeyo pheyani kuzvikorayo oouya aambi ngekuata, antu ochizotoenda kumishando. Nembavhadzo dzoroochizotodaroko muntaraundamwo dzopera.

Anditi taisheka su zona rino keidaro ko kuti iya mainai zvinombodai ngeyi tange taendawo kuHarare yo tachizogumayo kwaakuona zvikora zviriyo zvakabasiyana pheyana nezviri kanyi kwedu kuno kwaana Mariya ndikati aaa ndau ngendau mwanangu woyee ine zvikora zvayo. hino zvikora zvederayo hai zvinenge zvakachizobaati mborwo kutichitonakako kudarika zvekanyi uno.

Takati zuva rimweni teihamba mupatomo teikombana zvikora zvetaifunda nababa ekwanguyo ndikati unochiona ere chikora chetakakura teifunda. Aa vaizoziya ere kuti antu anozogume deravo kubeni ngekuti mwari ega pachake ndiye anoziya antu kwakutoguma peyani dereyo otobveyo nedereyo antu atone nemishando. Akhiti woye ngatifundise ana kogumise nedereyo abve nemishando.

Antu aidarokwo echichiitisana nehasha kwai hino hemunomboti antu ngafunde aende koguma derayo osvika anenge eizombogara nepari pakhona zveizombozwinyi. Zvikazi akuna nendaa nearumewo neanakadziwo eshe nezvihlayo zvakanaka zvekuti aende kogara agumeyo zvinenge zviriyo.

Kubeni peyani kudhayakwo kwaindozwarokwo vanoenda kuzvikora ana adoko ega anoenda kuzvikora majaha ega ngekuti asikana akaenda kuzvikora mhandara dzino dzinozogangiswa hino mazuvaanaya tinobaazvibonga ngekuti muntu weshe ondotenderwa kuti aende kuzvikorayo kofunda zvarafunda kudarokwo nemishando yakona nanamai nanababa anarume neanakadzi antu eshe oenda peya kuzvikorayo zvabaazototi njoso.

Kusiyana kwoyo nemiganga ino takanyagara zvimweni zvakona zvinenge zveiitwa unoti ere akitiwoye zvichiri zvikora ere izvizvi orotozozvitii ndege zvikora nemare dzakonawo dzinenge dzeichizotodhurawo asi isusu hedu tinondobonga kuti ana edu ano arikuenda kozvifunda zvikorazvo orozotouya eishanda.

Imare peya inondodaroko kutonesa antu takagara zviya kumakanyi uno kuti hino tinoitondere kuri mare dzekuti ana aende kuzvikora kubeni zvinenge zvakabanaka kuti agume ngendayo ngekuti azogumeyo nemishando yakona inenge iriyo, paanochizotobva iyoyo kupetuke kanyi uno haiwa antu kwakushanda kwega kwega.

Vona pheyana vana makhoti tinoti teizvireketa zviya vanenge veiti kutambisa mari. Kwai atetemwi munobaatama nepeni rekuti mukandire nekuchechi kuchipo ngenyi. Ndikati ngekutizve mwaramu ako ano ari kuzvikora waizviziya ere kuti zvikora zvino zvinoenda ngemberi . Wakachizodakara mwaramu ano apetuka akati ndainge kuzvikora zvederayo hino ndapetuka pheyani, nemishando ndoiziya , nemuzvibhedhleramwo ndoshanda

Kubade kutobonga zvako hurumende yedu ino akitiwoye aibviri peya yakabauyisa nemutemowo ikati akuna neunosara mumamizi eshe arume ngeakadzi anene mare dzawo dzekuenda kuzvikora ngaaende kofunda zvedarayo vaone nemishando yakona yekuzoti vobveyo vashande peya , vashanda vozotohora nemare dzakawanda votongwarira nevana vavo.

ii...kubeni zvibari nemunakire wazvo peyani zvekutizvo mwana anyafunda akufunda ngepashipo okwira ngepadera achizobaaguma nederekwakonayo ngekuti obveyo nemushando wakona waunenge unawo ouya ochizotoshanda mwotozoona nemunharaunda mwemwakagaremwo aah mhoryo antu eshe zvobaachitonaka mwagaremwo neanhu akafunda.

Kungoti hako mari dzakona ngedzingandozo netsa anhu takagara kudai zvino mandaraunda mwedu muno kubeni zvinenge zvakaba naka peya kuti ngehwana hwo hwanyabva kuzvikorayo hurambe hweindo kwira dera kwezvikorazvo ngekuti ndokwahunozobva nemabasa akona iyoyo wozotoona ouya uno mumuganga muno otoshanda ngemuzvibhedhleya nemuzvitoro zvoroochizotonaka zve

Unoti ukazviti dhuu wakati hako xlaa pachibonde chako po woroti hino hendinodai kuwata zvino mare yakhona ndinoiona kuri yekuti ndiite zviri kuita amweni. Worotoona zveshe zvakarema kubeni anozvikona aya zvakabaanaka peyani kuti antu afunde agume derayo. Ngokuti onyapetuka kanyi uno nemishando yakhona anenge aayo wotozoona nemunharaunda muno zvatojeka.

Imare hayo ingatamika akhiti woye tinozondodaroko kuti igh zvakwana zvaamboenda kuchikorayo zvafunda ngekuti mare yakhona tinenge tisisina asi tinobaasisire kushanda tanyagobe mishana teindogobe teiendesa ana edu kuzvikora zvedereyo kuti aone kuzoobveyo nemishando yakhona anenge akazviita aya oopetuka unobaaone kuti zvakajeka izvi zvakabaiti mhorhyo.

Anditisu zuwa ro ndakaite kungati nemisodzi yangu ichabuda ndazwa chimwana chimweni cheitsumba chikati mainana nababa woye chamwakafira chiinyi dai mwaiyapo ndaendawo kuzvikora zvederayo ndikati ii usasadzamise pfungwa kudaro mwari ngeunokutungamira asi tinobonga kakazotofunda peya kobude derayo zvinoizvi kataanemushando wako.